kon <hesitation> si cabine technique bi seen xarit di Thierno Ibrahima Toure ki nga xam ne moom mooy animer émission bi seen xarit Alioune Souare Sow gannaaw waxtaan bi tam danañ ubbi seen téléphone <hesitation> kenn ku ne indi si contribution am mooy mu indi si xalaat am ci gannaaw bi mu déggee waxtaan bi <hesitation> si numéro téléphone bi 77 241 09 <hesitation> 30 monsieur Pierre Badiate <hesitation> ñu ngi lay dalal jàmm si rajo Jabi Jula FM ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi <hesitation> nga faram fàcceel ñu tam nga waxal ñu sa tur ak sa sant ak lan nga yor si biir département bu Linguère
merci beaucoup Sow man maa ngi tudd Pierre Badiate maa yore fii agri agriculture ci département bi mooy suñu fi ñu fi ñuy liggéeyee moom mu dénk la ñu ma dénk si département bi waa
waaw tey nag ñu ngi bugg a waxtaanee lépp loo xam ni dafa jëm si wàllu ay insectes ak ay ois ay picc muy oiseaux yi nga xam ne dañuy ñu ngi koy wax in insectes ravageurs et oiseaux <hesitation> garnivores ndax loolu mun nañu koo faram fàcceel d' abord
waa merci beaucoup Sow maanaam <hesitation> si gunóor yi nga xam ne daal insectes floricoles yi moom ñu ne maanaam gunóor yiy yàq gàncax bi maanaam surtout si dugub parce que moom moo gën a * ci fii ci suñu département ci suñu zone bi maanaam wànq yi lu ñu ne wànq waaw boobu tubaab daf ko ne floricole maanaam dugub bi bu commencer fël-fël wànq yi boobu la ñu commencer di ko yàq di naan moom ay floricole la ñu voilà léegi oiseaux granivores yi moom ay picc yu nga xam e daal cat yi la énu soxla donc gunóor yooyu de ce fait duñ ko mun duñ ci mun dara mais su defee su rombee stade boobu fël-fël su demee ba commencer def pepp picc yi boobu la ñu commencer di dugg di yàq maanaam gàncax bi dugub si biir dugub bi la ñuy àgg loolu mooy oiseau granivore
si wàllu <hesitation> dugub boobu tam <hesitation> mun nañ ci <hesitation> xuus bu ñu xoolee si wàllu dugub ren parce que da ngeen seetlu am na ay attaques yoo xam ne tey <hesitation> jàpp na dugub bi wala yàq na dugub bi ren ci biir département bi
waa efrfectivement bon ci ren ci kii bi am na li ñu ku mu commencer woon surtout maanaam si dugub bi maanaam wànq yi commencer woon nañu si seen zone zone Thièl ay *** dugub bi mu commencer di fël-fël dugub daal di commencer def ay kii tuuti ci nga xam ne nag * commencer léegi wànq yi commencer commencer foofu léegi man ndax mujjoon nañu sax di <hesitation> puudar tuuti li ñu am parce que ci département bi ñaar fukki saako lañu joxe

19 communes maanaam nit ku nekk benn saako

mais picc yi dégguma ko fenn dégguma ko fenn bien vrai que picc yi am na melul comme daaw daaw moom beneen affaire la mais ren wànq yooyu ñoo commencer di ñëw te quelques instant après mu mu mu jeex fa te aussi am na période bu ñuy ñëw après su paasee rek ñu dem waaw lo
waaw ci wàllu <hesitation> wànq yooyu nga tudd noonu ren am na ñoo xam ne seetlu waat nañ am na ay wànq waaye comme ni nga waxee si wàllu dugub bi seetlu nga ne loolu moo amoon attaque waaye am na ay jéego yoo xam ne def ngeen ko si

effectivement pour gunóor yi xam nga at bu nekk béykat war nga sóoraale wànq yi day am parce que fii dafa bëri ay gunóor problème gunóor yi at bu nekk day am peut être ren soo gisee bëriwul noonu parce que nawetut mais amoon at bu nekk day am léegi problème mooy xam nga bu njëkk ba état bi day joxe puudar bu bëri man dama doon puudar ci biir àll ba ay comité de lutte lañ doon organiser ñu jox leen matériels traitement ak puudar en pagaille léegi si tund yii yëpp am na villages yi nga xam ne dañu gravité tout au tour ñoo bokk si tund boobu fu ñuy déposer ku am yàq-yàq comité bi jóg jël seen puudar ak seen matériel ñu dem pompeel leen ñu ñëw même des fois oto yi dañuy ñëw dañu dem dem dem dem ñu wàññi ñu wàññi ñu wàññi ba léegi ñaar fukki saako la ñu joxe ñaar fukki saako soo ko calculer mooy des fois kii commune bu nekk benn saako parce que 19 communes la ñu am si département bi donc loolu mooy mooy firndéel ne daal dañu bëgg béykat yi jël affaire yi seen seen loxo bu ñu toog ñuy xaar nguur gi andi parce que at bu nekk day am donc béykat bu nekk dafa war a sóoraale li nga xam ne nag mooy yàq gàncaxam comme dañ koo wan ne daal nu ñuy xeexee

léegi fu mu toll nii war nañ ku nekk béykat bu nekk war na xam suñuy lu ñuy xeexee gàncax bi ay gunóor yuy ñëw nuñ koy aaree sa gàncax bi soo béyee ba pare noo koy aaree période bu ne su amee attaque noo koy aaree loolu dañuy bëgg a génneel ndànk-ndànk parce que ren amul fii oto parce que Louga la amoon parce que Louga si ñebe yi dafa amoon ay ŋootoot loolu moo tax oto yëpp foofu la énu nekkoon dañu doon joxe si ay liquide mais joxe kenn joxeetul liquide oto yi énoo yore seen liquide su ñëwee su amee yéex yéex ñu ñëw traité la ko donc politique boobu moo am léegi léegi béykat yi ku nekk da nga war a aar bala nga commencer di béy da nga war a xam li ngay ut soo xamulee li ngay ut fan la ñu koy jëlee mun na jege waa agriculture ñu expliquer ko parce que puudar bi fii la ñu koy liggéeyee Louga nga jënd ko garder kenn du ko lekk puudar kenn du ko lekk soo amee tuuti rek mun nga aar <noise> sa gàncax bi loolu la loolu la ñu ko aaree puudar oubien produit ngay jëlee nga xeex ko su ko amee produit ut pomp nga traiter gunóor la wànq gunóor la donc luy rey yoo mun na rey wànq
wànq yi aussi dafa am façon wànq
dafa am façon wànq xam nga gunóor bu nekk am na ay façon dafa bëri ay façon ay façon
parce que fii yéen a ngi gën a tudd gunóor yu xonq yi si wàllu gunóor
voilà gunóor yu xonq yi du wànq bokk na si gunóor yi nga xam ne daal ñooy yàq dugub ji wànq am na yeneen gunóor am na te suuf su fël-fëlee soo demee da nagy gis ay yi ñuy ne pachnoda am na * am na lépp wànq am na donc am na gunóor yu bëri yi nga xam ne daal dañuy yàq su commencer fël-fël rek gunóor yi feeñ

mais dafa am beneen xeex boo xam ne tam <hesitation> béykat bi <hesitation> am na ko wala yéen

non béykat bu ne am na façon parce que mun na taal ay pneu ay safara ci guddi gi xam nga une fois ñu bëri ñi nga xam ne daal wànq yi su buggee sonal am na at yu paase dafa doon sonal wànq yi dafa sonal te oto yi bëri wu ñu bala mu ñëw ci sa tool mun na egsi wànq yëpp yàq <noise> donc dañuy dem su leen demee rek parce que wànq yi su lën su guddee rek ñu génn nga gis ñu wàcci nekk ci taat wi soo demee bëccëg doo leen gis ñu dox mais su guddee rek nga gis leen si léegi soo taalee lumière affaire bi lëndëm na lumière bi moo leen di xëcc ñu ñëw daanu safara bi ñu dee foofu parce que soo bëggee jël sa loxo nga dindi di dindi su bëree doo ci mucc voilà donc <hesitation> am na am na sax façon xeex boobu ñuy xeexee
am na ñari façons xeex boo xam ne yéen rek yéen a koy def mais am na beneen façon xeex boo xam ne bi béykat bi ci boppam mun na ko defal boppam
voilà béykat bi mun na ko defal boppam su amulee puudar amul fu mu ko amee au moins mu taal pour mu wàññi tuuti doole wànq yi gunóor yi tuuti soo taalee rek day ñëw day ñëw si lumière bi parce que fële lëndëm na lumière bi day ñëw si lumière bi lumière bi daf koy xëcc mu ñëw foofu
ndax li nga xam ne moom mooy jot wàllu dugub bi si wàllu wànq yooyu <breath> ak
bon gunóor yi du laal gerte bi du gunóor yooyu yeneen xeetu gunóor la suñu nee wànq xaw ma nu ma koy waxee ci kii am na beneen tur bu ñuy wax mais waŋ la mais boobu du tur français tur boobu du tur français mais waŋ la

voilà léegi gunóor bu xonq mais luy yàq gerte yi beneen façon gunóor la beneen façon gunóor la boobu moom day day ñam gerte bi mu naan lu nekk foofu comme diwlin yëpp da koy yóbbu yow gerte bi moom day yàqu day woyof mais mu kenn mu nu ko yëy
asonosordis
voilà le nom scientifique
waaw <laughs> asonosordis
voilà voilà maintenant am nanu am na am na am na am na tur olof
ah waŋ
beneen tur

voilà waŋ la mais am na ñu ne waŋ am na ñu ne xam nga daal nangam la ñu koy wooyee mais waŋ moom la ñu ne moom mooy naan gerte bi mooy yàq gerte bi wànq dugub bi lay yàq
boobu la si wàllu feebar yooyu tam ci <hesitation> naka lay nit ñi di xamee loolu si seen wàllu <hesitation> gàncax yi nu muy manifester woo si wàllu gàncax yooyu pour nga xam ne gàncax bi daal vraiment wànq dugg na ci wala am na beneen <hesitation> feebar boo xam ne bi commencer na dugg si sama gàncax gi
bon feebar feebar moom feebar <hesitation> suñu garab yi moom dafa naqari moom bëri na ay façon feebar moom su nekkee feebar moo jàpp sa kii bi sa sa sa dugub bi dugub bi su waxulee du am guub dugub bi du baax feebar su ko jàppee rek parce que am na lu ñu ne ergo am na lu ñuy <noise> wax charbon am na lu ñuy wax rouille boobu yëpp day yàq garab gi parce que am na yi nga xam day jàpp xob yi te feebar bu jàpp xob yi te xob yi mooy mooy waañ garab gi suuf lay toggee li muy andi ci suuf pour mu defar ay * boobu day am problème mais feebar yooyu amul incidence bu bëri ci dugub ji ci suñu gàncax bi lu am incidence yu bëri mooy gunóor yi ak picc yi voilà mais feebar yi tam du jafe te da ngay gis benn saak pour ci ay cerveau da ngay gis benn fii oubien benn fële oubien charbon mais du jàpp comme picc yi nu ñuy def déedéet te boobu xeetu kenn du ko faj
boobu amul faj moom <hesitation> <hesitation> problème bi mooy bala nga ji waaw
nga traiter sa ji gi nga traiter ko dugal ko ci produit bi fu ànd ak insecticide fongicide boobu état bi du ko joxe mais dañ koy jaay ci <noise> marché bi boobu dañ koy jaay ci marché état bi du ko joxe mais souvent soo demee ci nawet am na ñoo xam ne dañ koy jënd ñu koy jaxase ak <hesitation> seen ji bi jaxase ko pour mu aar in insectes yi ak <hesitation> fonte kii bi nu mu tudd encore champignon yi
cham
champignons yi ñoom ñooy <hesitation> def andi feebar yi voilà
mais loolu yëpp boo ko boolee <hesitation> béykat bi yan pexe la mën a def ngir mu moytu <hesitation> wàllu yi nga xam ne moom mooy yàq gàncax bi
voilà foofu foofu à cahque campagne bi nga xam ne daal da ñu war a jublu nawet bi mu ngi bugg a jot loolu yëpp da koy jënd garder xam nga dugub bi souvent am na dugub bi nga xam ne sax ay variétés acquis yi nga xam ne ISRA moo koy def donc béykat bi mun na jege foofu mu jënde fa boobu suñ ko jëndee à sachet su nekkee ISRA ay produits <noise> telle semence dañu koy def produits yi ñu traiter ko yëpp même yow soo ko ubbee da ngay xam ne daal bii dañu ko traité dañ koy def ci sachet nga ubbi ko nga xam ne dañ ko traité te normalement ci sachet bi

su nekkee nit ku normal kii bu kii bi baax na aw na yoon foog nga xam ndax sama kii bi dañ ko traiter su ma ko jiyee si téeméeri tos ñaata ñooy sax pourcentage détermination lépp da nga koy xam foofu mais loolu très souvent dafa naqare am si béykat bi dafa sori parce que béykat yi nga xam ne daal ku nekk par exemple ay Subapatakour ay côté yooyu te fu ñu jëndee gré gert kii fu ñu jëndee semence bi du Daara foog nga dem ba ay CNRA Bambey oubien nga dem Louga ñi nga xam ne producteurs fonte yi dafa xaw a sori loolu moo tax ñu préférer jël ci seen tool yi ñu tànn ay guub yu rafet ñu def ko ji voilà loolu mooy

gannaaw pexe yooyu <hesitation> est ce que seetlu nga ne am na yeneen jafe-jafe ci wàllu ay gunóor wala ay <noise> wànq wala yoo xam dañuy yàq ci wàllu dugub bi si wàllu lu jëm si wàllu ay picc wala yu mel noonu <hesitation> est ce que amoon na yàqu yàqu bu ci <hesitation> biir département bi <hesitation> si année bii paase <hesitation> si wàllu si wàllu dugub yi
année bi paase surtout daaw daaw picc yi ñoo ñoo gënoon a fës

est ce que ren mun nañu am situation ren <noise> si wàllu yàqu-yàqu yi am na digg na dóomu wala
non yàqu-yàqu yi ren ci fi jii bon demeewul noo ci fii moom amul woon am demeewul noonu quoi voilà même wànq yi fu ñu commencer apparaitre quelques temps après ñu dem parce que am na période wànq du ñu sori su nekkee dugub bi teel na teel na fojji dañuy rëcc wànq yi su nekkee yéex na fojji day rëcc wànq yi mais si diggante bi wànq yi dañuy feeñ parce que mun naa am soit wànq yi bu ñu commencer génn am na yeneen dugub yu nga xam ne daal vraiment statde bi romb na parce que su ma déggee ay wànq yu bëri ay côté Subakotefour fu ñuy yónni saako yi dinaa séen ay toq tuu tuuti tuuti ci côté Ngasane yooyu foofu laa dëkk parce que dañ ma woote bu ñu wootewul du ñu xam dañ la woote suñu wootewul da ñu xam mais su nekkee <noise> foo xam ne daal ak fi nga xam ne daal wànq yi dañoo bëri ñun dañu koy yëg parce que dañ ñuy woo souvent partout dañ ñuy woo
kon ci seetlu

affaire bi baax na kon ci seetlu daal daaw moo gën a bëri yàqu-yàqu ak ren
daaw picc yi ñoo gën a b¨£eri li ñu yàq ren dégguma feneen fu ñu ma déclarer ay wànq yi benn côté rek la ñu ma déclarer ay wànq
boobu tam defoon ngeen si effort pour loolu ñu faagaagal ko
voilà comme dèjà oto yi amul te ñu yore affaire bi mooy waa base alerte Daara loolu dafay aar gunóor yi ñoom ñoo yore affaire xeex gunóor yi puisque léegi agriculture yore wu ko léegi base su alerte comme tabax nañu base am na agent bu nekk foofu su ñu ma woowee comme fii la ñu xam man ma woo ko ba ma jox leen numéro kooku ñu woo ko mu dem xool ba mu demee ba ñëw mu wax ma situation bi mu ne ah comme ñun amuñu oto su nekkee [pif] mu nga fa nga dimbale jox leen ay quelques saako pour ñu mun a xeex ma ne ko effectivement y' a pas de problème ñu yónni ma waxaat gars ñooñu ñu yónni ñu jox leen juróomi saako au lieu que benn saaku mais ma jox leen juróomi saaku pour xeex parce que **** te xam naa ne projet am bi day ñëw voilà loolu la
kon ci tënk <hesitation> est ce que am ngeen yaakaar ne <hesitation> fi ñu toll nii yàqu-yàqu yi amoon daaw ak li nga xam ne am na ren am ngeen

effectivement ñun amuñu xam nga ñun bu ñu joxee dara ñun liñ ñu jox moom la ñu joxe lu ñu joxewul duñ ko mun a joxe donc man sama sama sama wàll bopp dama leen di wax ku ñëw même pour ma jox ko puudar ma ne ko sóoraaleel loolu déwén parce que wóoratul ndax lii day am donc bala campagne di kii utal fi nga mun a amee loolu nga garder ko léegi toll nañu période bi nga xam ne daal béykat bi da nga war a jël sa bopp en charge dañu doon joxe dañu doon joxe mais boobu xamu leen engrais bi daawuñu ko maye daañu ko daawuñu ko jaay mais léegi dañ koy jaay parce que ñëpp xam nañu njëriñ bi su dee si loolu la parce que bala ñu jaay la dara nga jënd dara foog nga am njëriñ mais xamuloo njëriñ li du ma ko jënd pour lan fas-fas bi ñu bëri xamuñu njëriñ bi loolu moo tax kenn du ko jënd mais puudar bi xam nañu léegi njëriñ bi day aar day aar waŋ day aar màtt day aar lépp yu bë yi nga xam ne daal day yàq <hesitation> gàncax gi donc léegi dañuy wàññi seen loxo léegi ku soxla ku nga xam ne daal mu ngi dépendre ci nguur gi muy dépendre ci nguur comme wax nañ la dèjà ni ñuy ni ñuy aaree bala nga commencer samp sa ji bi si suuf ba soo jiyee ba pare lu des demal nooy amee lii nga wut ko garder parce que puudar kenn du ko lekk soo amee ñaari kilo nga garder ko heure bi su jotee rek soo demee su nekkee wànq la nga traiter su nekkee waŋ la nga jël nga traiter te ku nekk béykat bu nekk war ngaa am pomp ak produit nga teg fa garder ko soo buggulee nga yàqule parce que ñetti weer nga liggéey ko ba pare lii mooy sa liggéey si lii ngay dund lépp trois mille franc ou cins mille franc mu tax nga ñàkk loolu loolu amul bénéfice jarul nga liggéey bul xaar si keneen pour nga aar li nga am comme xam nga niñ koy aaree parce que suba soo ko góobee sa kër nga koy yóbbu doo ko jox kenn sa njaboot nga koy jox te si loolu nga yaakaar donc ku bugg dara da ngay bugg a am dara da ngay def dara voilà

su amee bénéfice la su amulee du la yàqal dara parce que am nga dèjà li ngay aaree soo xoolee 20 sacs si département bi léegi su ñu ko séddalee commune bu nekk un sac léegi commune bu nekk village bu nekk ñaata lay am
waaw bu ñu ne parce que bu ñu xoolee commune bi ñu nekk rek ay plus de cent villages
voilà * gis nga vingt cinq diviser par cent <laughs>

voilà te loolu poson la te am na ñi nga xam ne ay kuréel yi nga xam ne dañuy <noise> xeex loolu donc ma ne leen léegi ku nekk da nga war a def lii parce que état bi mun na jël suba mu arrêter puudar bi day defar day yàq voilà donc fekk dafa war a am ay produits bio yu ñuy utiliser mais ma ne leen su fi fekkul produit bi kese su fekkul puudar bi kese soo demee si usine bi ay puudar yi insecticides yooyu ñuy jël nga jaxase ak ndox mun nga aar sa waŋ yi du ñu yàq sa gerte gi
mais mais si wàllu picc yi amul loo xam ne moom tam mun na ko aar <hesitation> ëllëg
non picc yi xam nga picc yi mun nañu jóge Kebemer énu ñëw lekk Linguère ba pare ñu dellu Kebemer picc yi fi ñu leen di xeexee mooy fu ñuy fanaan lu ñuy ne dortoir même soo demee Fouta fi nga xam ne dañuy béy ceeb en pagaille xam nga oto yi foofu la ñuy dem mais du ñu ñëw rek di traiter ci tool yi du ñu traiter ci tool yi picc yi parce que picc kenn mënu ko traiter ci tool dañuy xool picc yi ñu def prospection su ñu jógee suba ngoon suñuy dellu ñu topp leen dañuy gis fu ñuy fanaan ñu camper foofu xaar <noise> dañuy ñib si yëpp yëpp yëpp yëpp mun nañu xaar ba guddi ba ñu tëdd ñu traiter leen foofu rey leen foofu mais ci tool bi munuñu ko traiter foofu parce que picc soo ko jegee day naaw loolu mane leen mane leen façon bu gën a baax pour kii bi da ngay surveiller rek te da ngay gis sax sama dëkk Casamance <noise> amul góor amul xale amul jigéen fajar bala picc yi jóg ña nga fa bala nga ñibbi énu ñibbi parce que pour quelques temps rek nga commencer góob

donc mooy dàq bi
mooy surveillance
voilà te picc yi heure bu ñuy ñëw bu fekkee école tëj na kenn liggéeyul
kenn liggéeyut

voilà ñenn ngeen nekk fa loolu mooy <noise> sama ndigal parce que du du ma ne dañu koy traiter fii amul produit bu ñuy traiter picc yi fii *

oubien nga dem si boutique yi nga jënd fa benn butéel 2000 3000 je ne sais pas ñaata la jar nga dem jaxase si ndox nga wis yëpp ñu affaire bi xasaw rek ñu dem
dàq rek moo koy <laughs> moo koy tax a jóge foofu
dàq rek
kon loolu daal mooy sa conseil si wàllu béykatu dugub yi
voilà dàq rek man dama leen ne dàq leen rek
am na solo <breath> mais béykat dugub yi bu dul picc yi am na yeneen yoo xam ne aussi dañ leen koy dañ koy daén leen di sonal <hesitation> si wàllu conseil picc yi am na yeneen wànq yeeg yooyu yëpp la nga leen di conseillé tam bu fekkee ne <hesitation> yu mel noonu dab na leen <breath> si seen biir liggéey
voilà xam nga su nekkee noonu comme ay wànq xam nga romb nañu picc yi oubien faj si wànq yi ñooy njëkk a énëw bala picc yi picc yi su amee pepp la ñuy commencer mais suy suy fël-fël du ñu ñëw donc fu ñu nekkee nii fu ñu toll nii béykat bu bugg a avancer tuuti doo dépendre si kenn utal pompe ak produit nga teg utal pompe ak produit nga teg ay pompes 10 litres yi nga teg li nga xam ne nag mun nga ko gaddu parce que am na pompe yu ndaw boobu amul njëriñ mais pompes yi nga xam ne da ngay bootu ci je ne sais pas quel litre ça dépend dañ koy jaay jënd ko soo ko amee jën jëndal utal produit oubien ñaar nga denc ko bala dugub bi commencer fël-fël parce que su demee ba dugub bi commencer di jóg lu énuy ne montaison

comme bëccëg ngay dem tool bi mun na sori doo mun a dem <noise> guddi demal bëccëg soo demee ci suuf taat yi si togo yi foofu ngay xool soo xasee ba gis ñaari wànq rek jëlal sa pompe nga dem traiter jëlal sa pompe nga dem traiter parce que seen wàn wànq yi yow si bëccëg nga gis

da ngay def ndànk ngay xool soo gisee ñaari ñaar ñaari gunóor rek wànq rek ñaari wànq rek nga dellu kër ga préparer sa pompe même nga jël nga traiter jarul nga ne ma xaar ba guddi ma traiter déedéet

su ñu koy nokki dañuy dee su énu leen laalee da ñuy dee donc loolu la jarul nga ne xaaral ma * gunóor yi ma pompé ko déedéet yow pompé même bu doon gunóor amul parce que su nekkee ci oto yi bëccëg la ñuy traiter <noise> dañuy traiter du ñu laal si kaw produit bi su ñëwee rek day wàcc fekke leen si suuf su koy nokki rek day dee oubien mu génn su deewulee rek day naaw dem parce que tool bi xasaw na léegi gunóor munu fa nekk doo leen gis guddi
kon loolu dafa
loolu c' est valable pour toutes les espèces sauf picc yi
sauf picc yi picc yi daal moom yooyu moom bokku si <laughs>
déedéet bokku si

ci numéro bii 77 241 09 38 241 09 38 ci wàllu contributions laata énuy tëj émission bi <hesitation> sa tur ak sa sant ak fooy wootee ah Omar Watt ñu ngi lay dalal jàmm dégg nga waxtaan bi waaw jaajëf <hesitation> lan nga siy indi comme sa contribution

ar-ar

waaw ñoom dafa am lu ñuy wax wànq am lu ñuy loo xam dañu ko wax waŋ waaw waaw waŋŋ i tam am na de

bokkut ak ar-ar bi loolu i ta

si gerte ah kon moom ak ar-ar bi yëpp si gerte la ñu gën a <hesitation> ah pok waaw

yamb ah yamb nga wax ak xansanduur

waaw mooy gunóor bu xonq bi wala

ah kon loolu amoo amul amul amagu leen ko tur daal

d' accord incha allah kon ñu ngi koy sant moom Omar Watt fii ci Thièl kon si <hesitation> 77 241 09 38 <hesitation> ku dégg waxtaan bi rek mun na ci woote mu wax ci xalaatam <breath> laata ñuy tëj émission bi si ligne bi salaamaaleykum
maalleykum salaam nuyu la waay
waaw ñu ngi lay ziar bu baax de
naka nga na nga def nag saa waay
kooku kan la
Ngor Sagna Sow dëkk kell <hesitation> na ngeen def
jërëjëf alhamdulilah Sow
**** vraiment am na solo lool si si wàllu gerte gi yi nga xam ne moo gën a mun a yàq gerte gi gànnaaw ci ci premier bi
waaw
jaalaale yi gis nga jaalaal bokk na si yiy yàq gerte lool wante bu demee ba ci xam ne ni gerte gi <hesitation> def nañ ko ay ay ay tar wala énu jal gerte gi loolu kaaw Omar di wax <hesitation> ar-ar moog waŋŋ benn lañ waŋŋ rek waŋŋ la ñuy wax rek waŋŋ gis nga bu ndaw bi mooy waŋŋ

wala ñu def gerte gi ay ay jal kooku moom loolu moom bul ñaqe mais gerte gi balaa muy àgg foofu jaalaale yi ñoo ko gën a ñoo ko gën a mën di ko yàq waaw te jaalaal nag li ci gën a bëri côté Kaolack la gën a bëri waaye fii sax léeg-léeg bëriwul bëriwul sax côté Djolof bii ca Saalum daal la gën a bëree la mën a yàqee lool ba nga xam ne day yàq gerte gàncax gerte gàncax gerte lu bëree bëri bëri bëri wante boo waa fii di Djolof moom léeg-léeg rek mu àgg fi mais nag bëriwut bëriwut te xam naa ne daal gerte gi daal bë saxu gerte gi moom am na problème nag
sax bi sax yi
maanaam pour mu sax
pour mu sax ah d' accord
waaw pour mu ba léegi sax pour mu sax am na problème parce que problème bi
waaw
mooy gis nga gerte gi <hesitation> puudar bi am léegi <noise> moo bokkul ak puudar bu njëkk bi amoon puudar bi léegi puudar puudar bu baax léegi pour nga am ko boo xam ne pot pot gerte buy gaaw a saxal bi boobu moo jafe moo amatul daanaka bi am léegi maanaam pour ñoogaanyi nga xam ne du dara da ngay dem gerte gi ba mu ba mu ñàkk a sax sax wala mu sax ba ci biir mu dee loolu lépp day am si <hesitation> ci problème mu
si gerte gi <hesitation> ndax tam ci wàllu jiw bi tam loolu amu ci jafe-jafe gerte googu ñàkk
am na ci parce que am na ci mooy li tax mu am ci mooy gerte gii bi ñu daan ut jiwu ak bi am léegi dafa bokkatul jiw bi léegi dafa bëri lu xaw a doy waar lool <hesitation> melatul nu mu war a mel daal ba nga xam ne léeg-léeg <hesitation> jiw bi ñu lay indil fii day doon bu yàgg boo xam ne am na ñaari at wala at ak genn wàll nga ji ko fekk traitement bi baaxul woon sooko jiyee day tax gerte gi du sax * su fekkente ne léegi dafa bëri lu lu lu lu ko jënd ba lu ko indi ba béykat yi daénu ko war a tànnaat ba mu baax gerte yu baax yi ñu ji ko waaye su ñu jiyee la nga ba ko ci noonu rek damaa bëgg gën a am gerte gu bëri day tax du <hesitation> du am solo daal sax bi du baax
kon loolu yëpp béykat bi su ko boolee war na am pexe boo xam ne war na ko mën a lal
voilà maanaam gerte gi bu ñu ko indee buñ fekkee dañ ko jël ci Seko bii dañ ko war a tànn ngay woo jigéen ñi ñu tànnal la ko tànn bu rafet <noise> bu ñu ko tànnee ba mu baax nga xam ne lii moo ci baax même bu tuutee i tam muy jiw bu baax bu am qualité waaye jiw boo xam ne nii rëyul te amul benn qualité baaxut baaxul da ngay yàq sa ga yàq sa gerte du tax nga am gàncax

voilà ba noppi mu dee loolu yëpp boo ko déggee ndees li bëri na ndees li bëri na voilà très bien foofu la ko defee la ci am wante gerte moom su gerte gi baaxee ñu ji ko ci bàq bu tooy mu am pour <hesitation> comme bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu daan bojjee bu njëkk bu njëkk da ma daan gis bi ñuy gone ñun bi ñuy bojj da ñuy puus rek même picc yi * yi bu ñu lekkee gerte gi da ñuy dee mais léegi da ngay gis gars yi di woyaale daénuy tibb gerte gi di boxom <laughs> di liggéey
ndaokundaa yëpp ci la ñuy
ci xa xam nga du la wàññi dara
waaw <laughs>
xam nga kon produit bi moo baaxul su produit bi amee solo rek baax baax rek parce que bu amee *** <noise> dégg naa ñu naan ciment bi da ñu koy puudaree <laughs> gerte gi pour <laughs> ciment xam nga loolu * ciment bi am na yoo xamante ne dëgg-dëgg boo koy def da ngay ree da lay jàpp sax te nag buén ko buñ bu énu traiter gerte gi mu am puudar bu baax mu am jiw bu baax ci biir bàq bu tooy day sax day baax wóor na yàlla bu say te amuloo benn jaalaal bu ko war a yàq rek yi koy war a ya yàq ge <hesitation> yàq gàncax gi gàncax gi da na mel na mu war a mel soo demee ba nga xam ne bii gerte gi egg na nag ba nga deqi moom foofu da fay laaj nga am puudar bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy ndax moo ko defulee bu fekkee ne waŋŋ am na rek da koy yàq day yàq gerte gi ba nga xam ne boo boo gerte gi boo ko yëy munoo ko yëy ndax du am fekk na du baax boo koy peese sax day oyof yëpp da koy yàq loolu bon bon xam nga waŋŋ waŋŋ dara gënu ko bon ci gerte dara gënu ko bon ci gerte bon na ci gerte trop ba nga xam ne bu fekkente ne léegi <hesitation> preparer nga yooyu yëpp su la yàlla dimbalee rek da nga am gerte boo xam ne moom day am solo lool da nga si mën a génne jiw da nga ci mën a saq waaye nag sa gerte gi baaxul moom lu gerte gi bëri bëri ginnaaw baaxul moom
waaw
si wàllu dugub bi moom li ci li ci li ci waay li ci waa ji wax kenn mënu ko paase kenn mënu ko paase

seen yoon nekkatu ci léegi
voilà très bien parce que moom <hesitation> souvent dafa am lu ñuy ne aay na rek bu ko def lu ko ëpp
bi bi ngay tàmbalee jiw sax nga koy commencer
voilà moo tax um jafe léegi ba nga ëpp waaye waaye liñ liñ ci wax moom picc dàq rek
da nga daa gis si biir jiw bi sax dañ si doon boole yeneen
voilà léegi * daénu daan boole yeneen
jiw bi ba ba ngay pare jiw loolu
voilà mu ngoog léegi da <hesitation> ñiy béy dañoo defatul yooyu respecté wu ñu ko yooyu jarul a sonn waaye gannaaw mbéy mi nga yaakaar mbéy mi nga am lépp lu baax da nga ko war a def soo bëggee am li nga war a am waaye dëkk sangam am na nawet Ngor am na nawet man maag Momadou * ñoo bokk benn kii am na lii fu mu jaar jaaroo fa
am na
waaye bu fekkee ne da ngeen jiyandoo benn suuf ngeen em li ngeen ji fi ngeen war a jaar ngeen jaar fa yéen ñaar ñëpp bu amee rek nga am waaye nag bu ji fu mu *****

wala léeg-léeg nga ne Saliou Birame Faye mii dafa am xos <laughs>
waaw <laughs> ñu am xos si dañuy am xos waaye naén si gën a taxaw xos am na xos am na waaye dañ jiw nag jiw du ay * ku soog a am da nga am solo lool waaye waa ji li mu wax am na sam na solo trop trop trop ku suivre ku nekk daa xam ne vraiment xam-xam la waxee waxxewul am xam-xam la waxee luy wax xam-xam nag dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla dimbale di leen nuyu bu baax di nuyu waa commune bi yëpp nuyu waa réew mi yëpp xam ne vraioment man bu ma déggee ku wax si mbiram béy lu mel nii damay kontaan man dama bëgg mbéy
jërëjëf kontaan nañ si <hesitation> sa contribution am na solo lool
dëgg la dëgg la
kon <hesitation> Pierre rajo Jabi Jula FM mu ngi lay sant di la gërëm auditeurs yi nga xam aussi ñu ngi lay déglu ñu ngi lay jaajëfal lan mooy sa <hesitation> kaddu gu mujj ak looy tënkee ci wàllu waxtaan bi
ah en tout cas daal lu may tënkee mooy <noise> lu may wax toujours parce que man béykat laa si béy laa juddoo foofu laa màggee su ma delloo léegi Casamance damay dugg si sama tool yi sama tool yi ñu nga fa sama yaay mu nga fa sama mbay yi ñu nga fa donc lu ma leen di kii comme loolu mooy suñu liggéey loolu la ñuy dundee ñu fonkaat ko jox ko gëddam ku nekk da ngay préparer xam nga chinois yi dañuy ne loolu la ñuy wax benn proverbe nit au lieu nga koy jox toujours jën jàngal ko nu ñuy jàppee jën suba su soxlawee jën mu jóg dem uti jën te soo ko soo koy jox toujours jën suba su amulee daf lay xaar est ce que da ngay ñëw est ce que doo ñëw soo ñëwulee nu muy def mu am problème donc dèjà dañu lay jàngal ni ngay aaree sa produit bi nga xam ne ne moom ngay béy bu ñu xaar état bi loolu la toujours même ñuy ñëw fii dijël puudar <noise> ku may dééglu day xam ne daal parce que boo ñëwee rek dama lay laaj ma wax la situation bi yëpp du ma lay jox noonu rek ma bàyyi la nga dem dama lay jox siuation bi yëpp ma ne la seen commune foo dëkk commune nga ne ma commune Warxoox ma ne ko xam nga yéen benn saako ngeen am 25 kilos ngeen am soo xamee ñaata villages la jëlal 25 25 kii yëpp diviser par nombre de villages après nga xam calculer yow soo soxlawee puudar su nekkee si commune yi ñaata nga war a am foofu est ce que da ngay am sax loolu yëpp pour ñu préparer leen pour autonomie suba ñu bañ a dépendre ñu bañ a dépendre si état bi parce que état bi dafa am lu bëri lu muy def mooy tabax yoon tabax hopital tabax donc ku nekk na xam ne daal léegi activité boobu defal comme éléveurs yi soo soxlawee produit nga dem si vétérinaire bi mu wax la ban façon produit la nga dem jëndi ko nga ne mu pikiir la ba yow nga ñëw pikiir sa bopp <laughs> loolu laa leen wax toujours bu ñu bàyyi état bi nga yaqule ngir état bi état bi du ko xam soo yaqulee rek état bi du ko xam yow yaa ko xam ak sa waa kër da nga obliger jël xaalis nga dem jënd li nga war a dund or li liggéey nga nawet bi yëpp nawet bi rek la ñu am bëriwul seet lu ñu war a def foofu pour sauver suñu gàncax bi loolu laa am béykat lu ma leen di wax rek
jërëjëf Pierre sant naén la gërëm la
merci beaucoup
waa ECHO ak Jokalante ak Jabi Jula FM ñu ngi lay sant di la gërëm
merci beaucoup Sow
jërëjëf
ok merci
merci kon énu ngi gërëm di sant nag Pierre <hesitation> Badiate mi nga xam ne nag moo yor lépp loo xam ni dafa jëm si wàllu mbéy ak fii si département bu Linguère kon dégg ngeen waxtaan bi mu ngi jëmoon si wàllu <hesitation> li nga xam ne <hesitation> moom mooy <hesitation> yàqu-yàqu yi nga xam ne tam dañu <hesitation> dafay yàqu si wàllu tool yi waaye <hesitation> ay gunóor ak ay wànq ak ay ay picc yoo xam dañuy faral di yàq <hesitation> meññeef yi waaye rawatina lu jëm si wàllu <hesitation> dugub bi <hesitation> comme seetlu bi nga xam moom am na ko ci ak li nga xam ne gis na ko ci ak jafe-jafe yi nga xam ne aussi gis na ko si ak <hesitation> yi nga xm ne aussi war nañu ko def ñun béykat yi laata <hesitation> nguur di ñëw muy état ak état tam li nga xam ne yor na ko ci wàllu ay moyens nim koy jëfandikoo wante tamit <hesitation> digle bi nga xam ne digle na ko si wàllu ñi nga xam ne dañuy faral di béy li ñu war a def ba seen meññeef yooyu tam <hesitation> mu mun a <hesitation> méngoo ak li nga xam ne mooy <hesitation> mbéy moomu mu mun a jaar yoon wante kat li nga xam ne aussi def na ko lu jëm si wàllu dugub bi mu jëm si wàllu yeneen espèces yi muy gerte gi ak yu mel noonu ak yi nga xam ne ñoom ñoo koy yàq ak <hesitation> jëfandikoo yi nga xam aussi war nañ ko mun a jëfandikoo ëllëg si biir yooyu tam su la <hesitation> dalee su la dabee nga mun a def sa pexe bopp balaa yeneen pexe di ñëw kon conseils yi nga xam ne si joxe na ko ci wàllu mbéykat yi waaye rawatina éni nga xam dañuy faral di jëfandikoo dugub si wàllu mbay moomu tam ñu am si taxaw seetlubu am solo boo xam ne def na ko si ci wàll woowu kenn ku ne si depuis bi ngay <hesitation> dugg si mbéy mi <hesitation> si ni nga war a tànnee jiw boo xam ne bi ji bu mucc ayib la waaye ji boobu tam bi ngay xa tànn na fekk mu am ay produits yoo xam ne aussi dañ ko cee def <hesitation> dañ koo <hesitation> aar aar bu mucc ayib ëllëg si biir tam yow ngay seetlu seetlu bu am solo si sa biir tool loo fa gis tam nga xam ne lii lii la waaye lii la tam kon amoon naa si yeneen tegtal yoo xam ne war naa ko mun a def ngir ëllëg si biir li mu bëgg <hesitation> mu mun koo am ci sunu wàll mbéy kon loolu mu am lu am solo la kon énu ngi koy gërëm mooy Pierre Badiate di gërëm aussi <hesitation> ñi nga xam ne seen ndimbal la ñuy defee waxtaan wi muy waa ECHO ak Jokalante rajo Jabi Jula FM